Lapha kusekilinika kukhanya umfanyana lo angabe elohlupho oluthile, odokotela kumbe abazempilo bamkhangele bezama ukumsiza ukuze athole impilo engcono.

Ezibhedlela kulemitshina emikhulu esetshenziswa ngabonesi kumbe yilaba abezempilakahle ukuhlola abantu abangabe belemikhuhlane ethile efuna ukuhlolisiswa ngaphakathi. Imitshina leyi iminengi iyimihlobohlobo kodwa kumele isetshenziswe ngabantu abalolwazi, nxa ungelalwazi layo ungeke wenelise, bakhona abayifundeleyo yena le imitshina.

Isihlalo esitshenziswa ezibhedlela abagulayo bayahlala kuleso sihlalo ukuze abelaphi banelise ukubasiza. Isihlalo lesi siyatshibilika siyavuma ukuthi umuntu atshibilike akhangele le ,atshibilike akhangele le ukuze labelaphi benelise ukubasiza ngcono. Yisihlalo esihle kakhulu.

Le yimitshina esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola abagulayo. Iyahlola imikhuhlane eminengi etshiyeneyo esemzimbeni womuntu. Imitshina le kulabantu abakwazi ukuyisebenzisa.

La ngamafiliji agcina imithi ukuze ingonakali ezibhedlela. Imithi eminengi idinga ukuba ihlale endaweni eqandelelayo ukuze ingonakali inganiki abagulayo uhlupho.

Lo ngumtshina osebenza esibhedlela, osetshenziswa ngabalolwazi abezempilakahle ukuncedisa izigulane ezilemkhuhlane ethile. Umtshina lo usetshenziswa ngabantu abalolwazi.

Le yimitshina esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane ezilemikhuhlane ethile. Imitshina le isetshenziswa ngabantu abakufundeleyo njalo abalolwazi ngakho.

Lo umfanekiso ukhomba abantu abasemjahweni wamabhasikili. Kukhanya sebelungele ukuqalisa umjaho, ozaqalisa kuzabonakala ukuthi ngubani ozaba yingqungquthela.

Lapha kusesitolo semithi. Amabhokisanyana la akhomba imithi ethile esetshenziswa ekilinika. Enikwa abantu abatholakala belemikhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso lo ukhomba imuli isidla ndawonye ekhaya. Ubaba lomama labantwana besidla ukudla okukodwa abakuphekileyo bekunikana bonke njengemuli.

Lo ngumtshina osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola abantu abalengcikwane lokhuhlane we HIV. Uyahlola ukuthi umuntu ulawo kumbe akalawawo.